Halakan waxa tagan naag kala iyo mooyo wadato

Halkan waxa yalo saxan saran dooro io qudar sibisar basal io barbaroni

Halkan waxa tafan askar watan qolyo waxay watan koofiyo

Halkan waxayalo burjiko kudhexjitro dhuxol labo tarmuus hal beshin io miis alaab saran io geber

Halakan waa meel duur ah kabaxayo cali garob geedo iyo meel bacaad ah

Halkaan waxaa fadhiyo sadex nin agtoodana waxaa yaalo caafi io gubashiin iyo seesar

Halkaan waxaa yaalo sariir jiif ah labo barkin, go cadaan ah iyo labo koobadiin iyo kursi fadhi ah.

Halkaan waa laami waxaa taagan mooto bajaaj iyo nin taraafiko ah.

Halkan wa guri hal biyano ah lagu wado dayactir jalayd ayana ku dhisen

Halkan waxayalo fadhi io miis waxa saran buugag io ubax ubax waa cagar

Halkan waxa yalo shaati iyo funanad gacmo dheer ah

Halkaan waa meel hool ah waxaana ka muuqdo dad fara badan oo kuraas ku fadhiya.

Miiskaan waxaa saaran marowaxad midabkeedu ka koobanyahay oranje iyo cadaan.

Halkaan waxaa iiga muuqdo sawaayad iyo saxan kujiro maraq. Banbanooni baradho iyo soor.

Amiskan waxa saran sibil saan qof oo jar jarayo

Haklan waxayalo qajar aad io aad ayow ubadanyahay

Halkan waxa fadhiyo Arday Ardey daasowataan kutubka quraanka

Halkan waxaa yaalo funanad dahabi dahabi ah iyo gacmo dheer ah

Halkan waxan fadhiya wasirka kaashan dhiga iyo nincawiya wasirka labtob iyo makarofon

Saxankaan waxaa ku jira canbuulo daango bun iyo qaado.

Halkaan waxa yaalo kofee

Halkana waaa ku jirto pun Iyo qaando saxan kaan kalana waxaa kula jiro canpuulo

Gurigaan waa laba biyaano hortiisana waxa kabaxayo geedo timireed waxana yaalo gaari

Halkaan waa garoon waxa kudheelaayo cayaartoy. Waxaana joogo taageero fara badan.

Halkan waxa yaalo ubax cagaran ubaxa wuxu ku dhex jira dhagxyo cad cad